Yauwa, wato hoton nan da yake gabanmu, babban kasuwa ce. Kuma babban kasuwan nan, kasuwa ne wanda ake siya da siyarwa sosai. Wannan kuma babban kasuwan wanda yake tare da jama’a sosai, kuma jama’an nan, suna zuwa su kwashe kayan sari da siya da siyarwa. Amma mafi yawan jama’an nan mata ne, bias ga hoto da muke gani, wasu kuma suna da shaguna ne suke da shi wanda suke siya da siyarwa, wasu kuma suna da rumfuna wanda suke saka kayansu na siyarwa kenan. Kuma in kun duba kasuwan nan za ku ga kaya daban-daban, daga kayan sawa da takalma da shafane, kayan shafane da kayan gona, kuma mafi yawan mutane a kasuwan nan mata ne, kuma mata ne saboda su mata ne suke riƙe gida, mata ne suke ciyar da yara, mata ne suke riƙe gidan dai. Kuma in aka duba hoton nan za a gani, akwai wasu mata da suke nan a zaune suna hiransu akwai wanda kuma gasu nan dai suna tafiya. Kuma in aka duba za a gas u kayan gida, za a gansu kujeru, za a gansu fanka, duka za a gani, duka suna cikin babban kasuwan nan. In da kasuwan nan ƙaramin kasuwa ne, sai a gan ko kasuwan kayan abinci ne ko kasuwa ne na wani kaya, amman kasuwan nan don babban kasuwa ne yana da riƙe da abubuwa dayawa.

Mace bisa ga hotunan da yake gabanmu, mace ce wanda za aga fuskarta yana ɗauke da kwalliya ne za a ga gaba ki ɗaya har saman kanta har ƙasa da muke gani ado da kaya ne da kwalliya ne yake nuna cewa macen nan mace da take da arki ne ko mace kanta ne ko mace na aure ne. Amma daga hoton nan za a ga hannayenta ba zobe. Saboda haka za a ga ne macen nan ba na aure ba ne. Amma macen nan daga gyalen nan zuwa kayanta farare ɗin nan zuwa abun hannun ta ɗin nan za a ga macen nan tsada ne da su, macen da ta san zafin kanta ita ne cikakkiyar mace kuma tana da natsuwa tasan abun da ya kamata. Ƙyaƙƙyawa mai kwalliya a ciki rigar abaya mai kayan alfarma da lulu. Macen nan mai cikar halitta ce, fuska kamar alfijir na hasken safe kuma idanunta suna sheƙi kamar taurarin dare. kayanta yana cike da ɗinki masu haske kamar nono da duke ƙyali-ƙyali kamar fitila a cikin dare. Farin gyalen nan kuma ya zo ya haskaka fatan ta fatan nan da yake nunawa fatan mai ƙyau. Fatan da za ku gani a cike ne da lafiya kuma daga tsayuwar macen na. Za ku ga ba macen wanda tana ba natsuwa ba kuɗi ko tana fama. Mace ne za ku ga arziki ne a cike daga kayan abinta adonta ɗin nan.

Yauwa bisa ga hoton da yake gabanmu ɗin nan, yaro ne namiji kuma yaro da yake rarrafe. Yaro da yake rarrafe kuma yake tafiya a hannayensa da guiwarsa ko kuma yara da suke rarrafe za ku ga idanunsu ya a ko ta ina, idanunsu yana ko ta ina neman abun da za su riƙe su tsaya za su iya su riƙe su sa a bakinsu. Kuma yaran da suke rarrafe suna da idanunsu sai ku ga idanunsu katoto a buɗe suna neman abun da za su iya su buɗe su yi wasa da shi. Yarsn da suke rarrafe za ku ga suna son koyan abu da sauri yadda duk abun da babban mutum ya yi shi be za ku ga yarin da yake rararafe yake son ya yi, daga dariya sai magana sai tagiya sai kwaikwayo ma daga mutane. Yara da suke rarrafe kuma za ku ga suna son dariya da wasa sosai, idan sun ga babban mutum ya wuce sai su zo sun rike shi ta ƙafarsa su suna ƙasa, sai su roke ƙafarsa ko guiwarsa sai su fara ma babban mutum dariya.

Yauwa bisa ga hoton na da yake gabanmu, farkon tafiya na yaro, tafiya da yake kawo daɗin rai da yake kawo ma yaro. Daga hoton na za mu ga yaron na dariya yake yi jin daɗi yake yi. Saboda ya fara tafiya ana kiran shi daɗin kafa, yaron nan da zama yake yi rarrafe ne yake yi sai tafiya yaron yake yi. Dama rarrafe yarin yake yi amma ga shi na ya fara tafiya, murna ne yake kawo ma baba da maman yaron nan. Ka ga yaronka daga ka haife shi ga shi nan ƙarami har ya fara rarrafe har ya fara tafiya, daga tashin sa a hankali ya ɗaga ƙafa ɗaya har ya zo fara tafiya. Wasu lokaci za ka ga wasu yaro tsoro ne suke ji sai su fara tafiyar nan da tsoro irin yaron sai su fara tafiyar da tsoro su fara da tashi su faɗi su tashi. Amma yaron da ba ya da tsoro rana ɗaya daga rarrafe sai ka ga ya tashi kawai yana tafiyarsa yana jin dadi yana tafiyarsa. Wasu lokaci idan ya hango mamarsa ko babansa sai ya fara dariya a kai saboda daɗin ƙafarsa da daɗin tafiya da yake ji.

To, digga hotonnan da yake gabanmu hoto na mutum ne da yake tsakiyan na Benin kuma yana nufin fitaccen gunki da take tsakiyan birni Benin kenan na Najeriya kuma birnin Binin ɗin nan babban birni ne na Edo yanda arziƙin tarihi da al’adu ke samun birnan takula na Benin waɗannan sune kayan fasaha masu kyau da wakiltan tarihi. M asarautansa akwai Oba na Benin akwai sarauniyan, akwai kuma kayan da suke sakawa makamancin bit na hannu, ake sakawa da igiyoyi da suke ɗaure kayansu da shi kuma in muka ga gunkinnan yana gab tsakiyan birnin Benin kuma a ƙasan gunkinnan an sa shi akan dutse an ɗaga shi sama da dutse ne kuma an ɗaga shi saboda mutane su hangoshi da wuri kuma ba yadda za ka shiga ko kai baƙo ne ka shiga garin Benin ba za ka hango gunkin nan ba kuma a dutsen da aka sa gunkinnan shi ne wanda kaman kayan lasa ne gashi nan dai kaman su ne suke lura da gunkin, suke lura da komai ya gabata suke lura suke gyara shi wanki ake masa ko gyara ake masa har maza guda biyu.

Yawa hoton nan ganin hoton na. Ya ja mun tunanani masu ƙyau da mara ƙyau a matsayi na na mace. Kuma a matsayin na macen na za ta iya zuwa kasuwa, ya kamata kin iya ciniki sosai. Bisa ga hoton nan namiji ne yake ma mace magana, kuma a gani na shi ya zo sayaan kaya a wurin ya ne kuma kaya ne na miya daga tumatur da yake gabanta. Akwai tumatur a gabanta kusa da ita kuma wanda ya sa kayan nan ya yi ɗan wandon nan shi a gabansa tattasai ne ko da ɗan a tarugu ne a gabnsa. Bayan su kuma shi ne albasa da yake kan tebur. Mutumin nnan yana ciniki da idan ka shiga kasuwa ba ka iya ciniki ba, to albishirinka za a cuce ka sosai. Shi ya sa ya kamata a bar zuwa kasuwa na daban mace. Ko ma macen nan ita ce take sayar da kayan miyar nan, haka za ta yi kasuwan na. Na ta ne. Kuma za a iya ganin mutum ne a nan ma mama ce, saboda haka kuɗin da take samu a kayan miyar na shi ne take zuba ma 'yan gudanta da yaran da mijinta da kowa da take ciyar da su a gida.

Wato bisa ga hoton nan da yake gabanmu, hoton ya nuna mutane biyu a shagon kafinta, mai jan kayan nan a tsaye yake yana aiki da katako. Na biyu kuma ga shi nan da kaya amma shi a zaune yake riƙe da wasu kaya ma a hannunsa. Shagon kafinta wuri ne da yake cike da aiki inda ake jin ƙamshin sabbin katako, meyasa don ana kawo katako cen daga cikin ƙauye a kawo ma masu kafinta. Daga katakon nan wasun su ma ba su bushe ba sai a bar su su bushe tukunna sai su fara aiki da shi. Katakon nan da su ne za a gyaggyara sai a samu kayan masu amfani kaman su cushions da su kujera, kuka a cikin shagon kafinta nan ana jin sautina guduma da tari da flawood Ana ajiye sandunan katako aluuna da kayan gine-gine a gafen shagon kuma ana iya ganin kayan aiki iri-iri daga guduma sai gatari da wuƙa sai buroshi da kayayyaki masu amfani a wurin aikin nan. Kowanne ne kuma da nasa mahimmanci a wajen sarrafa katako zuwa abun amfani.

To bisa ga hoton da yake gabanmu. Hoto ne na mota da shanaye a baya. Shanaye sun ne guda biyu ne kuma za ka ga shanayen nan likitattun shanaye ne, ga su nan kato, ga su nan ma masu lafiya sun cika bayan motar nan daram. Kuma gaban mota kuma akwai mutane biyu, daga direban sai wani kuma wanda yake tsaye a kujerar da yake kusa da na direba kenan. Kuma motar nan gaskiya ba a cikin lafiyarta ba ne don motar nan asali tsohuwar mota ce, ga jikinta ba haske yake da shi ba. Kuma don nauyin motar nan ko don nauyin shanayen ga shi motar na tafiya da ƙyar yadda take tafiya. A saman motar kuma akwai ‘ta haya’ da yake kan motar nan. Tayan nan gaskiya ban san amfaninsa ba, kuma motar na da wuta guda biyu a gabanta, da ɗan lambar da yake bin mota yanzu yana da shi. Motar da yake ɗauke da shanaye duk kowane lokaci. Motar da yake ɗaukar shanaye mota ce ba ta da lafiya ne, sai su dinga fama a hanya.

Yauwa bisa ga hoton da yake gabanmu ɗin nan. Hoto ne a motoci a guri ɗaya. Akwai motoci kala-kala daga ja sainkalar ƙasa. Akwai masu taya biyu, bajaj kenan, akwai 'yan keke kuma kowa yana neman inda zai iya samu ya fita daga irin matsalar da suka samu. Saboda haka ya kamata ma'aikatan Nijeriya mutane da muka sa su a gwamnati ya kamata su fara kare hanyar ma mutane idan kuka duba daga bus bus sai manyan motoci da ƙananan motoci kowa yana neman yadda zai samu ya tsira kowa yana kokarin ya shiga wurin da zai samu ya ci gaba da tafiyarsa. Fasinjoji ma da direbobi suna ta gunagunai a cikin motoci yayin da masu sana'a ma a titi suke sayar da kayansu kamar abunci da ruwa. Sannan kayan da mutane suka maƙale kuma za mu sani irin zafin da zai fito daga injinan nan da hayaƙi da zai fito don cinkoson motaci da kuma taya biyu nan, zai iya daure ƙirjin mutane ya sa nunfashi ya yi nauyi.

Yauwa bisa ga hoton da ke gabanmu ne gonan rogo kuma gonan rogon nan ana samun rogo da ana su gari, rogo da ana su flour da shi, rogo da ana su magunguna magungunan nan kaman su faracitamol, rogo da ana rogon nan ana ba dabbobi abinci. Bayan rogon nan in an gama cire shi daga gona ana ba wasu dabbobi su ci bayan rogo ɗin a ba dabbobi kenan gonakin rogo sun bazu a filin nan, layukan tsire-tsiren da suka yi tsawo suna kaɗawa cikin iska ga kuma ganten rogon nan masu faɗi da launi, kalansu kaman kore-kore ne ma kuma sun ƙarfafa daga sandunansu suna nuna alamon girma sosai ga su nan da tsayinsu ga su nan cikakken lafiyansu a ƙasan ƙasa kuma ya yi kwari ake buye babban rogo abun nema manyan tuber na rogo masu ƙalli suna girma a cikin ƙungiyoyi suna yin girbi.

Yauwa yanzo ga hoton da yake gabanmu, hutunnan yana nuna shugaba da yake gaishe da sarkinsa a cikin wata fadan sarauta me ƙayatarwa a yi wanda aka ɓata bangu da zane-zanen gargajiya da alamomin mulki masu tasiri babban shugaba wanda aka san shi da daraja da hikima a cikin al’ummarsa, yana matsowa cikin natsuwa don gaishe da ogansa sanye yake da kaya mai alfarma a ba da kuma mai yawan abun ƙareƙare kushi walwat ɗin ne me nauyi da rawanin dake nuna matsayinsa a sarauta, yayin da yake matsowa kusa da mulki na Obun kenan yana dukaswa a hankali yana rusina cikin girmamawa, hanyensa suna haɗe cikin mabiya nasa a kusa da Ogo kuma akwai manyan fadawa da mutane na sarauta sun hallara suna kallon yanda gaisuwan ke gudana da ladabi.

Yau bisa ga hotonnan da yake gabanmu hoto ne ya nuna ƙungiyan sarakuna masu daraja suna zaune tare a cikin wani ɗaki kuma mai sauƙi ɗakin nan ba tare da zanen bango ba ko ƙawatawa ba wato ƙungiya ne suna tare haɗe suna dariya suna magana suna jin daɗinsu, sanye da dogayen reguna da ana kiransu agwada maza fari masu tsafta masu kyau kayan da suke sanye da su na nauna matsayinsu da girmamawansu yana bana nata da yanayin ɗakin da ke da kayan kwalliya kaɗan anjera kujerun kataku a ɗaure ko wani sarki na zaune hannunsa yana kwance a cinyoyinsu ko suna taɓa zubban da akeyi da nono iska kuma dake cikin dake da hakima da mtatanka yayi da suke tattaunawa ba batun da suka shafi al’umma ba.

Yauwa bisa ga hotonan da suke gabanmu hoto ne na yaro cikakken farin zuciya, cikakken murnansa a tsakiyan wani taro na iyali ko al’umma, wani yaro ƙarami inda ya cika da farin ciki yana rawan daɗi ƙananan ƙafafunsa suna bubbuga ƙasa cike da kiɗa da ba a ji da kunni ba anman yana cikin zuciyarsa. Sannan kaya masu sauƙi yaro yana motsa jikinsa da ƙuzali hannuwansa suna kaɗa jikinsa, dariyansa tana cika sirare tana haɗuwa da karakarai da tafiyan hannu maganganu yabo daga dattawan da suke zaune a zagaye, dattauwan maza da mata suna kallonsa kaman da murmushi me cike da so wasu ma suna yaɗa yake kasancewa wasu suna dariya a hankali yayin da wasu suke buga ƙafafuwansu daidai da warwar da yaron yake yi saboda suma suna jin kaman su tashi suna rawa da yaronnan da tafin hannunsa kafaɗa da shi da yabo suka haɗa da shi.

Yauwa bisa ga hoton da yake gabanmu ɗinnan hoton malami da yaranta ne yaran ajinta nake nufi kuma daga ganin kayan da yake kan malaminnan kayan gike-girke ne saboda haka za mu iya mu ce ajin nan na girke-girke ne na yara kuma in mun duba yaran nan za mu ga yarannan murmushi suke yi ba a sa su dole su yi ajin nan ba. Ba a sa su dole su zo koyarwa ɗin nan ba daga gani koyarwa ɗin nan akawai daɗin rai kuma in aka ga malamin nan kyakykyawa ne daga goshinta, kyakykyawa ce kuma yadda ta riƙe yaran nan daga hoton da a iya a ce gaskiya tana jin daɗin aikinta a matsayinta na malami kenan kuma jin a girkin nan za mu iya mu ce ya kare kenan kuma ɗakin yana cike da ƙamshin abinci ne me daɗi da suka gama dafawa. Yaran kuma daga hoton sun ji daɗi har sun yi hoto da malaminsu a tsakiyarsu, ga ta dai ta tsaya a tsakiyarsu, kyakykyawa kuma mace da murmushi me hankali wanda take haskaka duk wani wuri da ta shiga ba wai kawai tana da kyauba, anma tana da cike da ƙauna da kuzari tana sa yaran su ji daɗin koyan girkinnan da suke yi.

Yauwa hoton nan da muke gani a gabanmu ɗin nan ya sa na tuna da hoto ko da zamana da mamana, hoton nan hoton yara ne da mamansu ga maman a tsakiyansu da sumanta ba ta ma kitsa ba, sumanta a kwance gama yaran da suke hoton nan guda biyu ne ko guda uku ne duka maza ne kuma kun san ana ce yara yara maza da mamansu ba a taɓa rab asu. To, haka ne hoton nan ya kasance daga wanda yake riƙeta ta baya ga wanda ya ma zauna a gabanta ga wanda ya zauna da ita a can, wani ɓangare wanda ba a nuna fusakansa ma da kyau ba kuma tun da duka idanunsu yana ta waje ɗaya, yara guda biyu idansu yana ta waje ɗaya ta ɓangarencan maman kuma da wanda yake kan ƙafan maman, idansu yana ɓangare daban anman duk da haka sun manmane jikinsu akan na mamansu kun ga so na mama daban ne gabakiɗaya da na baba shi ya sa in aka shiga gida za a iya ganin yara tare da mamansu kowane lokaci kuma baban kuma ba ya nan.

Bisa ga hoton nan da yake gabanmu hoto ne da ya kamata in mutun mai hikima, mai al’ama ya gani zai sa shi ya yi tausayi ya tashi ya yi tunani ga hoton nan a gabnamu, yara ne da suke aikin babban mutane aikin da ya kama babban mutane ko babunayen yarannan su yi shi ne ƙananan yaran nan suke yi. A riƙe a hannun yarannan shi ne fatanya, fatanya ɗin nan suna gingimo ƙasa suna sa shi cikin ramin nan da yake bayansu kuma in aka kalla yaran nan ba yaran da suke samun abinci me kyau ba ne daga dattin kayansu da fiskansu da ya nuna gajiya, wahala da yunwa, yaran nan sun ji jiki, yaran nan suna aiki daga hoton nan aikinan da suke yi zai ɗauki daga safe har yamma suna kinkimo ƙasan nan suna aiki da fatanya ɗin nan kuma ba wani murmushi a fuskansu se wahala da yake nuna akan fuskansu. Ga wani kayan shi kore wani kayan shi ja dukansu ba zai yowu ba daga gida ɗaya ko suna anguwa ɗaya, irin anguwan nan da ba hanya, irin anguwan da yaransu ba sa shiga makaranta, irin yarannan suna makaranta suna waje, suna aiki, aikin da ya kamata mutane babbuna su yi shi ne yarannan suke yi Allah ba mu haƙuri.

Yauwa bisa ga hotonnan da yake gabanmu hoto ne da yara suke gaban fanfo suna shan ruwa kuma a matsayin yara in muka duba hotonnan sosai za mu gani yarannan suna wasa da ruwannan wasu ma suna sa hannunsu a cikin daru da matan take ɗiban ruwa. Matan da take panpa ruwan wasu ma sun sa hannunsu wasu harwasa suke yi da su kuma fanfonnan da unicef suka haɗa suka tona sukasa kuma unicef jikine da take tare da cire yunwa da cire da damuwa wa mutane wanda basu dashi sosai kamansu ƙauyikannan da cin abinci da shan ruwa mai kyau ya gagaresu to irin aikin da unicef takeyi kenan shi yasa fanfonnan su suka tuna suna tuna fanfonnan zasu tuna fanfonnan a kayuyoka fanfonnan zai kawo ma ‘yankauyeɗin ruwa mai tsafta ruwa dazasusha ba cuta a ciki kunsan ruwannan fanfo ruwane me kyau ruwane me lafiya ba kaman ruwan rijiya ba don shi ya shiga ƙasa sosai sai ya haɗu da layin ruwa da yake da kyau da tsafta cikin ƙasa saboda haka ya kamata in muka sama irin fanfon nan a ƙauyenmu mu riƙe shi da kyau musama babban mutun yanda yake a hoton nan ya fanfa ruwan sai yaran su sha a kana bar yaran suna wasa da shi na bu mai kyau ya zo gari ya kamata a lura da shi sosai.

To bisa ga hoton da yake gabanmu ɗinnan, hoton da ya nuna yara da suke wasa. Yaran nan suna wasa, sunan wasan nan shi ne wasan waye ni. Kuma wasan nan tun da ni na tashi a Arewa, ni zance wasan nan gaskiya in na tuna yana kawo min murmushi sosai, yana kawo min daɗin rai. Saboda me? Saboda abokanayena mun yi wasan nan tare da su. Ya ake wasan nan? Yara za su riƙe hannayensu sannan su ja jikinsu a zagaye. Duk wanda ya fita ko ya faɗi, duk wanda ya faɗi ya fita. Hakanan ana cire mutane ɗaya bisa ɗaya sai a zo a samu mutane biyu waɗanda za su tsaya. Kuma mutanen nan da suka tsaya, sai su na ja’n jikinsu; wanda aka bar shi a tsaye, in sun gama jan juna to shi ne ya ci wasan nan na biyu. Wasu lokuta sai a samu mutum ko mutane wasu abokanayen ko cikin tsakiyan zagayen nan, sai su yi waƙa sannan su yi rawa, ko kuma su yi rawa a zagayen har su gaji ko har waƙar ta ƙare. In waƙar ta ƙare, to mutanen da ke cikin zagayen nan ya ƙare.

Yauwa bisa ga hoton nan dake gabanmu hoton yara ne da suke wasa kuma duka yaran da suke nan yara maza ne mazaje kenan. To, yaran nan suna wasa da tayoyi kowa da tayansa kuma in aka ƙirga yaran nan daya (1), biyu(2), uku (3), hudu(4), biyar (5), shida (6) kenan anman tayan dake gabansu guda shida kenan saboda hakan babban nan da yake baya ba su da taya kenan to daga abin da naga a irin wasannan shi ne in sun bi suna guduwa suna wasannan, in sun gama wasan huɗun da suke gaba sun gama wasa sai subama wanda suke baya se suna jujjuya tayan kenan har kowama ya taɓa yaji daɗin wasan kuma kunga yaran irin yaran da ake aikansune ace anbaka aika kaman yaro se kaga yaro ya ɗaga taya ya gudo da tayan sai yace saƙun mamansa ko saƙun babansa kaya kaman kati ko kayan miya da sauransu kuma suanjin daɗin irin aikennan dun sunsan za su iya su buga tayannan kuma duka yaron da baya dashi ze iya ya ara daga abokinsa ko abokanayensu don su yi wasa da tayan.

Yauwa bisa ga hoton da yake gabanmu ɗin nan yara ne kuma yaran nan mata da maza ne, yara da suke guduwan gida suna son su koma gida. To da na ce yaran makaranta ne amma in muka duba ba su sa irin kaya ɗaya ba, don yaran makaranta suna sa irin kaya ɗaya ne sai a ce ga makarantan da suke ciki. Amma yarannan sun sa kayan gida ne, to ko sun je tarihi ne na ƙauye to sun gama tarihin sai su ka sa wasa a gaba, wasan rige-rige su sama wanda ze iso gida da wuri. Kuma irin wannan wasa shine za a fara yara sai su ce mu ga wanene zai iso gida da wuri, wane na farko da zai iso gidan uban sa sai su fara guduwa. To wasu irin wannan wasa mu mun buga, nima na buga wannan, yana daɗi, yana kawo murmushi. Kowa yana son ya iso gida ko wasu ne sun gaji hakan zasu dinga guduwa har su isa gidajensu don suna son su yi rige-rige su sama abin da za su je su faɗa washe gari. In sun samu za su yi wasa sai su ce ai ga wacce, ai na riga ta, ga wannan ai na riga shi.

Yau bisa ga hoton da yake gabanmu hoton yara ne wayyo kyakykyawan yara kuma hoton nan ina ganin duka yaran matane, anman wannan da take gaba ta yi aski kuma kwanciyan nan da suka yi wallahi kwanciyan lafiya ne gab in aka duba ma ƙafafuwansuma datti ko sun gama wasansu, sun gama wasan bulansu sun gaji sun yi bacci don ban san irin aikin da yaro zai irn baccin nan bacci kaman gawa suna bacci sunmanta kan su kafin gasu nan dai kaman ƙungiyan yara masu bacci ga ƙafafuwansuma da datti masu sumanma ga datti datti akai wanda take gabannnan tasa farin kaya na bayan kuma tsa farin kayan sama da riganta na ƙasan kaman baƙine ga kalanma na bayanma kwat kwata fuskanta bai nunaba anman ta rufe fuskanta da hannunta itane na gbaya can kuma suna kwance akan tabarma tabarman yana gaban ƙofan gidanne kaman baranda kenan na gida inda mutane zasu bubbuga tafin ƙafansu kafin su shiga gidan ɗakin ko falon shine suka kwanta irin wannan ɗakin yake da zafi yakeda ɗuye ɗuye zasuje su kwanta a waje suna shan iskansu sunashan daɗin baccinsu.

Yauwa hotonnan da yake gabanmu hoton yara ne kuma yarannnan na wasa da ruwan fanfone ga murna ga murmushi a cikin ruwa kuma yanda aka gina wurin ruwan fanfonnan ruwa zai iya taruwa a ciki kaman wani ƙaramin kogi sabo da hakan in ruwan ya taru sesu shiga ƙafafuwansu a ciki kuma in muka duba ta bayan wanda yakesa ruwan ya fita shine yake fanfa ruwan wani yaro kuma daban kuma in zamu ƙirga yarannan ɗaya, ɓiyu, uƙu, huɗu anma kaman wancan da yake tacan ɓangaren na macace dun akwai har kitso a kanta yarannan sunajin daɗin ruwannan kuma musan abu ɗaya ruwan fanfo ruwa mekyaune ruwa me tsafta ruwane da cuta a ciki sabo da haka yarannan suna shan ruwane me kyau ko in mun lura wurinnan da fandonnan yake yanda wurinnan yalke zamusan asalin ƙauye ne kuma ƙauyika ɗin nan gaskiya saidai yanzu anman indane ba ruwa mai kyau kogin inda ake wanke wanke ake wanke kaya ake wankin kai ake wanka shine akeshan ruwa anman in munga daga hotonnan yama kawo musu ruwa mai kyau dole yarannan suti murmushi kunga yanzu zuwa asibiti ya ragu shan allura wanda yake sa ciwo wanda yakesa zafin ɗuwawo ciwo wanda yake sa ciwon jiki ya ragu.

Wato soyayya ruwan zuma ne in ka sha ka ba masoyinka shi ne hoton nan a gaban ga mace da miji har suna sa kaya iri ɗaya suna wasansu yanzu a ganin hoton nan mata da mijinnan sabon aure ne don gaskiya idan zaku yarda dani ba mata da mijin da suke da yara har suke samun lokacin wasannan. To, ina ma gani daga kayansu sabon aure ne abunsu suna wasansu a waje ba wanda yake damunsu da bangun gidansu ma za a ga ta wuri ɗaya gidan simintine ta wuri ɗaya kuma ginin lakane to haɗe kenan ko na mijin ya samu kudi yayi gine ginensa sai yace lokaci yayi yasamu mata yazo yayi aurensa kuma gashinan daga hotonnan zakaga su biyu suna murmushinsu sabo da haka zamu iya muce aurennan gaskiya akwai zaman lafiya aurennan gaskiya akwai imani tsakaninsu aurennan gaskiya ba ƙarya tsakaninsu sai gaskiya kowa yana dariya kowa yana wasa sunajin daɗinsu gaskiya irin aurennan mutun yake so.

Wato a rayuwan nan akwai al’ada da mutane ba sa rufe nononsu kenan. To, hoton nan da yake gabanmu hoto na al’adan wasu ne kuma gaskiya daga ilimin dana tattara daga shige-shige da na yi a rayuwana. Hoton nan hoton al’adan mutane da ana kiransu in south Africa kenan ee su ne fa su ne mutanen da a da ba sa saka kaya, albishirinku akwai wasunsu ma a Najeriya ɗin nan Afrika kenan don kun ga fatan nan baƙaƙen fatannan Afrika kenan wasunmu kaya dafa saboda haka kun ga al’adannan, al’adan mutanen da ne anma gaskiyan zancen shi ne yanda na faɗa da farko akwai mutane ‘yan cs] south Afrika kenan da suke kan al’adan nan to ba za su je wajen aiki da shi ba wasu lokaci ba za su yi zaman gida da shi ba anman in aka zo duba al’adansu don akwai rana da suke sa al’adansu a gaba in irin ranannan yazo se kuga matan sais u fita ba kaya nonowansu a waje ɗuwawunsu sai surufe da kayan fatan dabbobi da sun gyagygyara sun fefesa shi sunsashi yayi taushi kaman fatan leda ee se su ɗan rufe ɗuwawunsu dashi to al’adan yanda kyau anman yanzo wasu suna ganin irin al’adannan ba a cika ganinsu ee se mutanen da suke cikin ƙauye sak ko tsofaffi kaman tsofaffin mata menene damuwansu da kaya bamasa saka kaya sai irinsu.

Wato hotonnan da yake gabanmu hoton matasa ne kuma daga hoton za ka ga matasa mata da maza anma mazan sun fi yawa matan da suke wajen mace ɗaya ne ma kaɗai, mace ɗaya da gyalenta ta ɗan yi lulluɓe a kanta, ta rufe kanta kuma daga hoton nan daga kalan kayan da na macennan ta sa ka ga macen nan daga arewa take. Mazan kuma daga masu saka janfa se masu sa riga da wando na Turawa kuma suna tattaunawa daga me karatu daga littafi se me taɓa fiskansa akwai ma megilashi shi ne me taɓa fuskansa kuma daga hoton nan za ka ga suna tattaunawa ne ko magannan da ya shafi matasa ne ko maganan da ya shafi mutanen ‘yan anguwansu anma sunannan fuskansu a haɗe kusan ba wasa suka zo yi ba kuma maganan da sukeyi maganan daze shafi mutane da yawa ne.

Yauwa hoton nan da yake gabanmu hoto na ganaga ne buga ganga kuma gangan nan buga shi da hannu ne ake yi kaman hoton nan da muke gani kuma akwai wasu ƙauyuka da al’ada da ake barin buga gangannan ma maza wani lokaci be ma kamata kwatakwata mata ta zo kusa da shi ba. Wasu kuma za a ce buga ganga ma na mace ne saboda haka na miji be kamata ya zo kusa da shi ba gabakiɗaya kuma gangan nan yana sa waƙa ya yi daɗi yana ƙara sauti mawaƙa ne saboda haka irin lokacin da mutane za su tara ma gabakiɗaya ma da yanma suna tarihi se a ajiye ganga wasu suna haɗashi da sauti rawa da waƙa inda wanda suka iya buga gangannan sosai za su buga ganga sai masu waƙa subisu na waka kuma gaskiya buga ganga akwai daɗi ba wanda sukeji kuma ba wanda suke bugawa da akwai mutane dani nasani tsofaffi haryanzo suna buga gangannan zakuga da musulmi kristotcima suna buga ganga duk yazo bisa ga al’adan mutane ne.

Yauwa bisa ga hoton nan da yake gabanmu. Hoton nan hoton itacen dandanune itacen kwakwa, anma gaskiya ya kamata yadda ni na sani yadda ni nake gani sosai itacen kwakwa ya kamata suna da tsayi, anma mun ga wannan yanzu guntaye ne. To, akwai wani abu da ana kiran shi first breeding a Turanci shi ne abun ko a ce emotes shi ne inda za ka sami itace na wani irin itace se a mayar da shi yanda za ka je ka sami sauƙi da shi. Yauwa kuma ina ga kaman wanda aka yi ma itacen kwakwannan kenan don gaskiya ainihin itacen kwakwa da muke da su a Najeriya tsayi ne da shi sosai kafin ka hau ma ka cire wahala lokacin da bunguma da mashina na gona mashina na noma mutanene suke hau can sama sucire wasu lokaci a wurin cire kwakwannan mutane su faɗi in ba su ɗaure kansu da kyau ba su faɗi wasu su mutu saboda haka itacennan yanzo anzo anmaida shi yadda zaka iya a tsayowanka ma seka iya kacire kwakwa ba sai kahau sama canba shi yasa ingayamuku gaskiya abunnan da ake kiran technology zamanmu na zamaninnan yanada kyau sosai dun yana kawo mana abubuwa da sauƙi yana kawo mana ma’ana masu sauƙi sosai yana kawomana rayuwanmu yazama na sauƙi.

To bisa ga hoto nan da yake gabanmu hoto ne na sana’an kasuwanci kuma sana’an kasuwancin nan mace ne take yi se a kira ‘yar kasuwa kenan kuma kasuwancin nan kasuwancin ɗinki ne ɗinkin kaya ke masu kyau kuma in aka hango macen nan za a san macene da take da imani macane da ta iya aiki dun nagaske kafin aga mace ta haɗa kasuwanci haka macene me sanin zafin kantane ba mace da za ta zauna tana jiran na miji ya bata abuba macane da tasan zafin kanta mace ne ma hankali mace ne wanda za ka iya kabarmata gida ta riƙe yaran ta ciyar da yaran kuma in mukaga ɗinkin da takeyi ɗinkine da sabbin mashina na yanzo ba kaman mashina dasu mamanayenmu suke anfani da shi ba mashina da yasa ɗinki yazama dudda sauƙi ma masu ɗinkin kuma kusa da mashinɗin nan na ɗinki akwai kayan aiki da take anfani da shi. Saman wiyanta ɗin nan shi ne ana kiransa tape rule shine zata iya tace tasa a jikin kustomominta ta gwada hannayensu ta gwada yanda kaya zai zauna a jikinsu kusa da mashin ɗin kuma da akwatinandai akwai zare zare kala kala bisa ga ɗinkin da takeyi tsa kalan zaren a jikin mashinɗin se tai ɗinki da shi.

To bisa ga hoton nan da yake gabanmu. Hoto ne da ya nuna waasan ƙaho kuma gaskiya wasan ƙahon nan, shi ne yake nuna al’adan mutane, don in kun ga mutanenmu a Najeriya kowa da al’adansa, anma in mun duba ta ko in nna mutane suna riƙe al’adansu sosai kuma wasan ƙahon nan shi ne yana cikin al’adan wasu ko wasan ƙahon nan. Wasan ƙaho na esan ne esan mutanen Benin kenan Edo, Benin kenan kuma wasannan suna samu a cikin shekara, suna samu sau ɗaya a cikin shekara, a abubuwan da mutanen Edo suka riƙe da girma suna riƙe sarkinsu, suna riƙe abincinsu kuma suna riƙe wasannan sosai. Duk lokacin da za ai wasannan sai ka ga mutane sun fiffito se kaga mutane sun taru anma baabarin mata su fita in wasannan ne yake tafiya, don ya kamata maza ne kaɗai za su gan wasannan wasan nan na mazaje nan anguwanne saboda haka mutanennan sun riƙe wassan nan da daraja da girma da kishi ma.

Yauwa bisa ga hoton da yake gabanmu hoton iyali ne, iyali da yarinyansu ga ɗan kuma yarɗin nan ta yi kama da babanta ma ga ta nan sumnatama kaman nasa gaskiya hoton nan ya nuna cewa yana da kyau iyali da yara sun sama lokaci kowane rana sun zauna tare sun yi magana don gaskiya zaman lafiyan yara yana bayan iyali masu san zuna iyali masu nuna musu hali mai kyau. Iyali masu daraja, iyali masu imani wanda za su iya su sa abubuwan da yara suke so a gaba akan su abun da suke so wannan gaskiya ya nuna cewa ba aiki da iyali zasuyi ko susa gaba da yafi ƙarfin zumuncin zama da yaransu koda yaci lokacin da yakamata su nuna suba ma yaransu cikakkiyansu sunnan zaiba ma yaro ko baba ko mama zaiba ma yaro zesa yaronnan ko ‘yarnan intage waje tabarsuma zata iya tatsaya a gaban kowa tayi magana zata samu karfin kanta ta samu zaman lafiyan makaranta bazatasa tsoro a zuciyantaba bazatasa tsoro a gabantaba intana maganaba to yakamata iyali in kunzo tare kun kawo yaro a duniyannan to kuzo tare kuciyar da yaronnan ku aje yaronnan ku nuna nusu so.

To bisa ga hotonnan da yake gabanmu hoto ne masu ɗiban ruwa kuma yawanci masu ɗiban ruwa a hoton nan yara ne, akwai wani ma yaro ma mai goyo goyo ne yanzu ko wani abu ne a bayanta ko ɗauri ne ma a bayanta anman me fanfon ruwan nan na mace ne da take da girma ko maman su ne ko antinsu ne ma ko ƙanwan mamansu ko ta gama magana da wanda ta riƙe yaron. A hannunta kuma fanfon ruwan nan yana tsakiyan garin ne ma don ga gidaje a anguwan, anma saii akasa fanfon a tsakiya dun kowama ya samu kuma ruwan fanfonnan ruwa me kyaune ruwa mai lafiya ne ruwa daba cuta a ciki dun yanda ruwannan yashiga ƙasa sosai ruwannan ruwane me tsafata ba kaman ruwan rijiyaba a kwai ruwan rijiya dagashinan a buɗe wani lokaci se aga ƙadangare ga shinan suna shiga suyi kasha a ciki kuma wannan abu a ciki kuke samun ruwa wani lokaci fanfom ruwannan gaskiya wahala ne hannunka ma zaiyi zafi anma tunda zaasamu ruwa me kyau ruwa mai lafiya to se afanfa ruwan kuma yaran suna jira susa butikayensu da jarkan ɗinsuma alayi saboda haka bafaɗa kowama yasan layinsa inkazo layinka ya iso sekasa buket ɗinka sekasa abin ɗibanruwanka dai se katsaya a baya ka fanfa ruwanka wanda yake bayanka kuma yabi ya ƙarɓa ba faɗa ba wannan.

Wato bisa ga hotonnon da yake ga banmu, titinnan titi da ambaliya ta cika. Titi da yaka cike da ruwa kuma dashi ke muna samun damu wannan sosai a najeriya. To in munzo ta arewa ɗinnan gaskiya da sauƙi amma idan mun shiga ta kudun nan da yake suna samun damuwan nan sosai. Me yasa? Dan ginin su a cunkushe a guri ɗaya ne, ginin su yana cunkushe a guri ɗaya saboda haka ba ba gurin da ruwa Kaman ruwan sama ya faɗi haka ba gurin da ruwan samanna zai samu yay a wuce. Saboda haka zaizo ya taru a guri ɗaya. In bakuci sa’a ba ruwan samman yana ta zuba na kwana biyu ko huɗu haka ne gidaje zasu dinga zama a cikin ruwa wasu lokaci ma in ruwan nan in samman ya faɗi sosai zai iyya shiga gidaje. Zuwa wata da watanni wasu lokaci ruwan bai ƙare ba saboda haka gwamani na najeriya su fara tunanin yin guraren ruwa da ruwa zai iyya fita in ruwan sama yazo ya samu wurin fita.

Yawwa! Bisa ga hagu wannan da yake gabanmu hoton abokanaye ne, abokanaye da suke ci suke sha. Abokanaye ga su nan sun riƙe abun shansu a hannunsu a hannayensu kenan, kuma a cikin abokanayen nan akwai mata da maza, kuma mata da mazan kuma ga sunan da kayansu kala kala daban. Daga mai gilashi, ga masu mara gilashi, da ga masu dariya dukkansu suna dariya kenan, kuma akwai masu riƙe abun sha a cikin kofi a hannunsu. Kofin nan kuma kofin gilashi ne, akwai wasu kuma da suka riƙe abinci, abincin nan abincin flour ne a hannunsu, sun riƙe abincin nan suna ci, suna sha, suna dariya, kuma irin zaman nan za mu ga irin abokanayen da kwana biyu ba su gan juna ba, saboda haka da suka haɗu ɗin nan suna jin daɗi sosai, suna murmushi sosai. Kuma gaskiya ya kamata su samu irin abokin nan da za ka iya ci da sha da shi, ba irin wanda kana juya bayanka sai ka ga ka hango haushi, sai ka ga kuma ba mutum da yake son ka da gaskiya ba, ya kamata kowa ya samu irin abokin da zai iya ya riƙe maka ƙafa, iirin abokin da in abu ma ya faru da kai nan a gaba yaranka da iyalinka da wanda suke ƙarƙashinka ka san wannan ɗin gaskiya zai iya rike maka gida.

Bisa ga wa ‘yan’ nan hoton da yake gabanu mu yanzu hoton gareji ne ko wani suna kuma shine ma’ajiyan motoci. Kuma in aka lura garejinnan, garejinnan yana kusa da titi ne kuma ba ƙaramin titi ba babban titi inda motoci da yawa suke wucewa kuma gaskiya irrin garejinna ana samun motoci da yawa. Shiga da fitan motoci yazo a sauƙaƙe bayya lingu yana gashi nan gabda bakin titi yadda in mota ya samu damuwa ko tayan mota ya samu matsala sai ya shiga gareji a ƙara duddu ba masa. Kuma yadda zuwan motoci gareji, a cikin gareji shine gurin da mota zaizo yai zaman sa. Ace motocin da suke tafiya hanyoyi sa nisa in suka iso zasu samu gurin fakin kuma gurin fakin nan shine garejin nan. Kuma wasu masu tafiya kuma fasingas kenan, fasinjoji zasu in suna son motoci na tafiya, garejinnan ne zasu motocin tafiya da sauƙi saboda haka gareji yanada mahimmanci da yawa a tafiyan mutane ko tafiyan da nisa ne ko tafiyan kusa ne.

Yauwa hoton non da yake gaban mu hoton ganga ne kuma gangan da ake buga in za’a rarraba labarai. Yanzu zamanin nan yanzu baza kuga irrin gangan nan ba, amma in zamanin da ne lokacin da ba telefon daba wayan kira daba wani rubutun ma kirki gangannan ne. in akace sarki yana da Magana da yakeson mama mutane ko akwai wani biki babban niki a anuguwa to akwai wani ana kiran shi mai ganga shine zai riƙe gangan nan ya bubbuga to inya fara buga gangan nan in yan anguwan ko ‘yan kauye sukaji yana buga gangan nan ansan to akwai labarin da yakamata mai gangan nan ya faɗa saboda haka sai kuga mutane sun taru a guri ɗaya ace ya shiga kasuwa, sai mutane su taru a guri ɗaya sai ya gaya musu labarun da zai gaya musu saiya wuce kuma mai ganagan nan baiya zama a guri ɗaya, to ko yaya ya biga gangananan sautin ganagana nan zai zagaya cikin ƙauyeba sai yana tafiya yana buga ganagan yana buga gangan, sai yana tafiya buga gangan saboda me Kowa a garin yaji labarin da zai faɗa.

Gaskiya kam hoton nan da yake gabanmu hoto yara ne da suke gaishe da babansu. kuma daga hoton nan za mu ga yaran yarbawa ne, kuma maman haka. Me sa na faɗi haka? Don yaron nan a lokacin da zai gashe mamansa ya kwanta ya yi sujada ma mamansa, kuma a al’adun yarbawa haka ne yara suna gaishe da manya, haka ne yara suna gaishe da iyalinsu. Maza za su kwanta mata kuma su sunkuya, kuma al’dan nan shi ne al’adan da har yanzu da ko wasu na jin sun yi ilimi suna yi. Wasu lokaci ma ko mamansu tana guri mai nisa daga ƙofar gida kafin ma yaro ya iso ƙafan mamansa sai ku gan yaro ya yi sujada, yaro ya kwanta, yana gefen mamansa na mace kuma sai ta sunkuya. Kuma ko inda suke suka haɗu da juna ko a cikin kasuwa ne, ko a cikin mutane ne haka ne yaron nan za su yada iyyayen su ko wadda ya girmesu.

Yawwa! Bisa ga hoton nan da ya ke gabanmu hoton yara ne, kuma yaran nan su na tsakiyar gida ne, kuma gidan nan daga hotan nan gidajen nan gidajen laka ne, amma in muka hango a can baya akwai ɗan gidan siminti, amma siminti ɗinnan kaman an gama gina gidan laka ne sai aka shafa ma sa simintin nan, kuma in muka duba yaran nan, yaran da ana koyar ma su ne yara da ana masu magana, saboda haka za mu iya mu ce malamin su na gabansu, ko malama ce ko malami ne ko dukan su ma biyun, su na gaban yaran nan, don har yaran nan su ɗaga hannayensu a sama, kuma kafin ku ga yara su natsu haka sun ɗaga hannayensu a sama akwai wanda ya gaya ma su suyi kenan, yanzu in muka lura daga hotonnan akwai yarinya a gabannan da yaro ƙarami a hannunta, saboda haka za mu iya mu ce yaron nan da ya ke hannun yarinyar nan yaron mamanta ne, ƙanenta kenan tunda ita za ta zo ko ita za ta zo ta samu ilimi ta ɗaga ƙaninta ta kawo shi akan ta barshi a gida, kuma in haka ne gaskiya akwai so a zuciyar yarinyar nan ma ƙaninta, in muka sake lura kuma akwai wanda su ɗin ba kaman sun riƙe yaran da ke gabansu ba, amma yara sun zauna akan ƙafansu akan ƙafafuwansu, saboda haka za mu iya mu ce kujerun da yake da aka ajiye ma yaran nan su zauna baima ishe su ba, amma gashinan dai su na ji daga fuskarsu za ku san su na murmushi su na son kayarwa da ake ma su.

Yawwa! Bisa ga hoton da ya ke gabanmu ɗinnan, hoto ne na mace, macen nan kuma gaskiya kayan da ya ke jikinta baima rufe ta da kyau ba, kuma gaskiya ba irin kayan da mata a arewa su ke sakawa ba, don ga shi nan nomonta ma kayan da ya ke saman rigan ma bai ma rufe da kyau ba, kuma ta na faman cire ga shi nan galan nan daga cikin baro, ta na faman cirewa ko ƙarfinta ne ya kasa ga shi nan dai, kuma kalan baro ɗin kore ne, kaman kalan ganye, ga shi nan kuma zane ne ma a ƙirjinta, hulan da ya ke kanta hula da mata su ke saka in za su kwanta da daddare, akan su bar sumarsu sai su saka, su kwashe sumarsu su cusa shi a cikin hulan, sai su rataye a kansu to irin hulan da ta saka kenan, saboda haka za mu iya mu ce da su ke ta na tashewa ne ko wani ne ya ɗiba ma ta ruwan, ba su saukar ma ta da shi ba, shine ta tashi da kanta za ta saukar daga wannan kuma ta na saukar da ruwan ga shi na zanenta ma zai faɗi, kuma ga gaban kofan gidan ma da za ta saukar da ruwan ba a ma gyara ba, ko sabuwar amarya ce, ko sabon aure ne ga shi nan dai, ita kam ta cire ruwan nan galan nan shi ya zama ma ta damuwarta, in mu ka lura hannayenta ma ya na kan galan ɗin, idanunta, tunaninta, duka ya na kan galan nan, kuma za mu lura matan da ya ke bayanta ɗinnan ma ba ta ma yi wani motsi ba ta ce ta zo ta taimaketa ta cire ruwan nan, sai kallonta ma ta ke.

Yawwa! Bisa ga hoton da ya ke gabanmu ɗinnan, hoto ne na mace mataye uku ne ma, mataye biyu sun tsaya a baya can su na gulma, gulman wani kenan, na mace ɗinnan kuma da ta ke tafiya ta na da galan a kanta, ta na da goyo a baya, ta na da kuma yaro a hannunta a gaba, wayyo! To gashi nan dai rigan da ta sa ga ba wando ba riga ne da mataye su ke sawa, kaman rigan zaman gida kenan, na ma su shayar da nono, don ta samu a kowane lokaci ta cire nono ta ba ma yaronta, kuma gaskiya wannan kam wahala ne, don gashi nan goyo a baya da yaro a hannu da ruwa a kanta, ta je ɗiban ruwa kenan, kuma matayen nan a baya bamu ma san ko gulmanta ma su ke yi ba, kuma ga shi nan suma su na da galansu a hannunsu a hannayensu, amma akan su je su ɗiba ruwan ne sun tsaya su na magana, kuma gaskiya in za mu gaya ma kanmu gaskiya halin mataye kenan, gulma da neman magana neman maganar nan da ya ke kawo masifa da wasu lokaci faɗa ma, a ce wannan ɗin ta kawo magana a kan wannan ɗin, wancan ɗin ta kawo magana a kan wancan ɗin, sai su haɗa kansu yanzu akan su je su samu su ɗiba ruwan nan su dawo suyi aikin da ya ke gabansu sun tsaya a kan hanya, kuma in kuka lura gurin nan da suka tsaya gurin nan jeji ne, ba gurin da yakamata mata ma su samu su tsaya, za su iya su samu abu ya fito ya cije su, ga shi nan kaman maciji zai iya ya fito ya haɗe su, ba su ma lura da inda ma suka tsaya su gulamarsu ne damuwarsu.

Yawwa! Bisa ga hoton da ya ke gabanmmu ɗinnan uhum hoton layin ruwa ne, hoton da ya kasance abunda ya ke faruwa a rayuwarmu yanzu na rashin ruwa, rashin ruwa rashin wauta don wuta da wuta ne ake fonfon ruwa, da wuta ne ake samu a kunna injin da ye ke bama mutane ruwa layin nan daga can gaba har nan baya layin bokitai, layin galan, layin jarka, ga shi nan na ruwa, kuma daga hoton nan gurin ruwa da ake samu kamar gurin ruwa ɗaya ne, saboda haka koma ma an zo an kawo wutar nan an zo an samu ruwan nan tunda gurin samun ruwannan guda ɗaya ne, za'a dinga samun irin layin nan, saboda haka anguwan da akwai gurin ruwa guda ɗaya yakamata a ƙara ma su, kuma gidajen nan ba gidajen da ƙauye ne, gaskiya gidajen nan kamar birni ne ma, don gidajen siminti ne, saboda haka yakamata gaskiya a ƙara masu gurin ruwa su samu su na ɗiban ruwa kusa da gidajensu, amma irin gurin ruwan nan ga shi nan ruwa ya jiƙa gurin har ƙasan gurin ma yayi laushi, ga shi nan irin wannan sai dai ka shiga kawai zai iya zama lambu ma, ka shiga da ƙafuwanka har ƙafafuwanka yayi datti, gaskiya bai kamata ba, a bi a samu gurin ruwa masu yawa saboda in ka tashi gefen ruwa ba wani wahala za ka sha ba, sai ka samu ka samu ruwanka ka tafi gida.

Yawwa! Bisa ga hoton nan da ya ke gabanmu, hoton injin rogo ne, gurin da ana markaɗen rogo, ana mammaida rogo zuwa abubuwa da yawa da mu ke samu mu yi da shi, daga fulawa sai garin kwaki, sai abubuwa da yawa ma su muhimmanci masu amfani, bisa ga hoton nan da ya ke gabanmu ɗin nan akwai maza guda biyu, ga shi nan akwai ɗaya da ya tsaya ya na kallo daga nan muka hango shi ɗayan da ya ke baya kuma ya na tafiya ne ya na zuwa kan gabanmu ɗinnan, to ko sune suke aiki a gidan injin gogon nan ko suma sun kawo kostomomi ne ma su injin, sun kawo rogonsu a markaɗa masu, amma ga shi nan dai su na nan kuma maza ne dukan su, daga fusakansu, zubin wandon da suka saka mun san maza ne, mazan gidan kenan, kuma in muka duba hoton nan za mu ga a waje akwai buhu buhu da ya ke cikin da ya ke riƙe, da buhu da yawa, ga shi nan an ajiye shi a cikin abu kaman shine ke riƙe buhun injin ɗin kenan, kuma ga shi nan dai gidan injin nan ya na cikin jeji ne fa, don gidajen da ya ke kusa ma ga su nan su na da ɗan nisa, to bamu san ko don ƙaran injin nan ko don ya zama babban gidan injin ne, amma ga shi nan kuma gaban gidan injin nan za mu samu ruwa ya sa har ƙasan da ya ke gabansa laushi, don yadda markaɗen rogo yake da wahala wasu su na amfani da ruwa gaskiya, to wasu ma su na samun gurin ruwa ne su na tona famfo ne kusa da injin ɗin don su samu ruwa da sauƙi, to bamu san ko ruwan ne ya jijjiƙa gurin nan har ƙasan da yake gabanshi yayi laushi.